darotoo yelaga naati banttana puulayana giidi bantta bollan dumma dummabata gujjoosona. Hegeetikka aybee giyaaba gidikko yelaga macca naati bantta doonaa zo'ssiyaa lippisttikiyaa giyoogaa tiyoosona. Hagaa mala tiyaa macca naata ta ayba ixxiyaanaa be'anawukka dosikke.

Nu heeran de'iya kushe hiilati dumma dumma miishshata nussi murutisosona. Hegetuppeka issoy aybe giko mesqeleetiya. Mesqeleetiya beiyode tayo awudeka apunabay siyeti giko heezzubay siyetees.

Ammanuwa giyogee asayi ba shemppuw ashshan giidi XOOSSAA woossiyonne goyinniyoga giyogaa. He qassi goyinniya asati darotoo asaassii iitaa qoppokkonanne lo"obaa oottanaassi baaxetiyageeta ha asata taani be"iyo saatiyan eta tana anjja anjja ges.

transpportiya giyoogee asay issi saappe harassaa baanawunne mandaridosappe simanawu daades. qa hegaa kanche gidenna, issi asay anjjetiyode corati shiiqidi kaametun motoretun asay asaa mokkiyode ufaysays siyettees.

Darotoo ammaniya asayi issippe shiiqidi godaa goyinnoosona. Ha asatikka qassi woosa keettaa biiddi geeshsha maxaafa oyqqidi boosona. He geeshsha maxaafa oyqqida biya asata be'iyoode tanakka oyqqada ba ba ges.

Issi issi biita kaalettiya asati bantta kaalettiyo he biittan de'iyo asaara shiiqidi tobbosona. Qassi eti tobbiyoge biittaa dichchaassi baaxetiyoga beeses. Hagee qassi lo''o asay de'iyogaa erissees. Hegaa gidiyo gishshawu haga mala asay lo''ees.

La woni doozati baynnaakko asay wannana dii! taan doozata qopiyoode tassi qoppete qopete adhdhena qassi doozata tokkidi dichchidi naagiyooge qassi daro go''a immees.

Dumma dumma asay sahettikko asa pattiya bonccuwaa giddin qassi eta xaphphotta asay caddi uyikko pattes, Ha, laa woni etti asa waatti pattiyoonna? Bonccoyikka woni asa patti? Xoosso ne ashsha.

aasay darotoo daanasi giidi keettaa keexees. keettaa keexxi siimmidi keettaa yuushshuwan loo'iyaa dumma dumma dozzata tokkees. ha dozzatu gidonkka qaasi daro kuway de'ees. hegaa gidiyoo giishaw ta eeta demiddo saate uuban eeta giidon uutadda shemppa ekkayis.

Daroto asay nu biitan goshshaappe dumma dumma kattaa murutaa demmees. ha kattay qassi gakkiyo wodiyan denttidi hagaadan qoxcidi so gelseesi. Hagaa be"iyode taayo ayibi siyeti giyaba giiko asaasi kalo wode gidiyooge hassayetteesi.

puulaa miishshati asaa puulayiyoogaddanikka asay wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa qonccissiyaga.

wolaytta dalgga manttiya huuphe Tiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi bidiidi de'ishin be"eetees.

darotoo issi biitaassi koshiya darobata kawotettappe gidin harasaappe yiyaabata, issi asay erisuwan asaassi, oduwaa gatees. hagaa mala asata taani be'iyode taayoo, kawo keettan oottiya asay hasayetees.

Laa medoosata giyoogeeti asayoo qoodin paydin wurenna dumma dumma maaduwa immosona; hegeetikka qassi bayzin miishshaa ekkoosona maxxidi maattaa immosona qassi ta hegaappe maattaa uyada uyadakka xalala erikke lo'ees gooppa tana maattay!

Issi luxetta keettan guuttaappe biidi giitaa gakanaashin de'iyaa aasay ba xeekkan ba xeekkan luxxidi eraa demmees. la woni ha luxetta keettay baynaakko asay wananee? haashu xoossay ha luxetta keetta nuussi imennee?

Darotoo asayi tamaaridi dumma. dumma oosota oottidi bana laammes. Haaha woni timirtte keettayi bayinnaakko asa ubbaykka eeyya gididi attiigana des gidennee? Timirtte keettayi la asaa erisses gooppa!

asay dumma dumma darobata ootees. asaassi de'iya eray daro xeeliypode malaalees. hegeekka aybee giikko wodee ehiido zamaana keettaa keexiidi beni nuwaati keexiyo keetta mitaa mala zemppissidi pude dichoosona. laa hagee malaalenee!

Xoosso lo”ees gooppa！ La yellagga naatti ubbay issippe shiiqqidi banddira oyqqiddi baggay uttiddi baggay guyeppe baggay sinttara gididdi laa aybba lo”iyonnahagett xoosso, yelaggawu nennara ubbabaykka lo”es nennara sinttawu.

Issi biittay gooba dere gidikko asa biittassi harettenna. Hegekka aybbe giiko nu biittay Wolaytti oosinne haretena dere gidiyooga taani be'iyoode; wolaytta taani gidiyoogan keehippe aleeqetayssinne ceeqqetays

Wolaytta wogaani issi asay issisape harasaa biddi ba dosiyo asasi woykko dabbotiyo asasi gidin ekkidi biyo malaala hanottan gigida loggomuwa giyo qumma pilaape, oyssapene banggape gigidaga be'etees giyoga.

Eretida kaalettiya asata erettidanne yaynettiya issi biitta akalettiya asata. ha asati qassi issi biitaa asaa sarotettassi shiishidi hhasayishin be'eetees.

dumma dumma hiillanchati urqqaappe loyttiyoo miishshati de'oosona. ha miishshati asaa darobawu darobawu go"oosona. shin tana eta qopiyyode iisibay yaashshees. asi oyqqi uttashin kunddidi meqiko dagantoosona.

Tiranspporttiyassi woykko asay buqura gidin basi isisisappe harasa banasi woykko efansi maadiya dumma dumma qommo kaameti deosona. Hegeetuppeka issoy heezzu gediyan biya bajjaajiya; ikka immiyo go'ay issiba matasaappe matasiyo heeran ya ha yushi maaddees.

Transportiyaa giyoge asay issi sohuwappe hara sohuwaa baanayo go"etiyoba daroto baajaje nuuni mata sohuwape mata sohuwa baanayo maadessi shiini daro tana baajaje ogirganadani hanessi.

Banddirayi issi biittaassi de"iya minotettaa malaata. Qassi banddiraa oyqqidi hagaan ba biittaassi olettiya asaa be"iyode taani he asaa be"iyaba gidiyaakko ta a woytana. Hagaa mala asayi tana ayba lo"es gaadii.

Daroto nu biitta kare biittappe imatta asay yiidi xoomosees. Ha imatta asa be'iyode tana keehin lo'ees. Ayssi gikko eti darotto durettane diccida asata gidiyo gishawu nu biittaasi miishsha immidi lo''iyaba lo'iyaba ottidi bosona.

Darotoo nu biittan gidin kare biittankka erettidaa alamiyaa biittatun gidinkka tukke keettaynne kattaa keettay daro go'aa asaassi imees. shin taani qassi tukkiya daro dosikke. Gidoshin tukke keettan uyiyddi kaa'iya asata be'iyode lo''iyo gishshawu issitoo issitoo uyays.

issi dere biittan dumma dumma zaytee dees. ha dumma dumma qommo asaykka ba yelaga qa attuma maccakka geetettees. hegaa mala sohuwan tana uttiyode keehippe lo'iyabi aybee giiko wogaati siiqoosona, kaalotiqa bonchoosona.

Banddiray issi biittaa sarotettaanne la'atetta bessiyaaba giyoogaa banddiray eqqiyaaba gidikko asay kawotettay nuugee saro giidi he biittan ayba hirggine yashshi baynnan simerettanaassinne bantta oosuwaakka oottanaasi maaddes giyoogaa.

Nu biittan darotoo loyttidi eraara de'iyaa asay de'ess. Eraara qassi baayoo de'iyaa asay kaalliya yeletaakka eraa immana yaagidi daruwaa baaxetiyoogaa be'eettes. Eraara de'iyaa asay hagaadan dapuriyoogee biittaassi lo'o.

Wolaytta biittan bodditte ambbaan he heerran de'iyaa asati eta heeraa di"uwaappe naaganaasi dumma dumma asata shiishshidi ootisiidinne oottidi de'ishiin be'eettees. Ha oosoy immyiyoo go"ay he heeraa dumma dumma haattaa zeeridi hara hara go"an peeshanaasi maaddees.

Kattaa giyogee asayi namisan qohettennaaadan agganaassi miyooba giyoogaa hegaa xalaala gidenna kattaa miyodessi ayyo assi danddayda maaraynne mankkay de"es. Kattaa miyode issi keettaa asayi masoofiya yuushuwan yuuyyidi hagaadan uttidi ufayttiiddi mooqiyan maattaappekka ganxxidi issippe mes giyoogaa.

Dumma dumma biittatun dumma dumma zannaqa sohoti de"oosona. Ha zannaqa sohoti qassi huteeleta gidanaassikka danddayoosona. Eti asaassi immiyo go"ayi daro laytta shaaketti uttidi xayida laggeta gidiyaba gidikko he sohuwan halchchidinne wudidi gayttidi issippe miiddi uyiiddi bantta saatiya aattanaassi maaddes.

darotoo asay bana dumma dumma ogiyan qonccissanaassi dandayes, issitoo isitoo maayuwaa maayidi issitoo issitoo yetta yexxidi ha! woni hekko asay bana qonccissiyoo daro ogeti de'oosona?

Alaamiyanb qantta asaatu gidon eretiya maccasiya wolaytta biitan deawusu. Ha maccasiya qantta giduppeattin na'aa gida uttada yelidogan alaamiya biitan de'iya asaa ubba malalisasu. Ha maccasera ha gasuwan issi balttetiya malaaletayda pootuwaa dendaydda deishin be'etes.

La wonni issi issi heeray ayba issi malaaliyaba xalaalay de'i? Ha shuchchay de'iyosan miittay qassi hegaa giddon hara hara shemppoy de'iyo shemppoy baynabati de'osona. La wonni xoossa oosoy la malaales goppa!

Yesuusa yeletaa donccissiya dumma dumma woossa keettatun asay oottiyoobati de'oosona. hegeetikka asay he sohuwa biidi ciishshaa lo'iyaabata ekkidi bees. hegeeta be'in taanikka kalliya wodiyan xoossi saro gatikkoekada naana gaada amottaas.

Polotika giyooge issi biittaa kaaleetia qofaa qofaa biittaa asassi woottidi he biitaa kaaletiyooga. La won polotikay won issi asay hasaydobay biittan diyaa asaw ubbaw ootees.

Ispportyiya giyogee dumma dumma bolla qaattanne mintettiya oosotuppe issuwa gidees. Ispporttee qassi ba giddon ayba oyqqi giikko dumma dumma tohuwa kuwaassiya kaassaa, kushiya kuwaassiya kaassaa, wottaanne hegaanne hegaa malatiyageeta oyqqees. heggetuppe tohuwa kuwaassiya kaassay xeelanaas keehippe lo'iyagaa.

Kushen hiillan go'ettidi asay daro darobaa ootteesi. hegeekka aybee giiko issito issito sooni asay boyinaa katyiyaba gidikko barbariya an tigidi miyo shaatiyanne hegaanne hegaa milatiyabata. eti qa hegaa xalla gidikkona; keettan kaqqinkka puulaa immoosona.

Nu biittan woykko toophphiyan daro aahuwan erettida oosuwappe issoyi goshshaa oosuwa giyooga. Goshshaa oosoyi goshshanchchayi ba darkkon dumma dumma lo"iya boynaa, uuttaa, boyyiya malatiyabata tokkidi ba keettaanne ba so asaa namisaappe ashshiyo ooso geettes giyogaa.

Issi mereta giyooge issi heeran de'iyaa heera harappe dummayiyaaba. issoti issoti xoqqa sohota, issi isi mereatatik doozata, issi issi meretatti dereta. La hagappe won kunttikkio eetanne! xoossoo ashsha hagappe.

supermarkkeetiyaa giyoogee darotoo nuuni koyyiyoo dumma dumma miishshati he sohuwaan de'iyoo zal'iyaa sohuwaa giyoogaa. he sohuwaan beettiyaa dumma dumma zal"iyoo miishshatuppe erettidaageti saamunaa zayttiyaanne lasilaasaa hegaanne hegaa milatiyaageta.

Nu biittan goshshanchay goyiddi dumma dumma kaattata muruttissis. Haa muruttidda kaattattakka qassi sooni ehiddi ayettussi imiyodde lo"oiyaa kaatteta kattiddi maanasi aattosona. Ha kaattatuppe qassi issoy donuwaa, laa hagga be'iyoodde barbariyaara tushkkadda ma ma giidi iisis.

issi woossa keetta asati issippe gidid bantta woosa keetta bonchidi de'oosona. hagee ha woossa keetteessi goynnuwa maara.

Issi issi biittawu de'iya dumma dumma asaassi dumma dumma taarikee de'ees. Hegeekka qassi issi biittawu minotetta. laa nu biittan de'iya issi kawo xoona giyo kawoy i ootidobay keehi malatees gooppa.

La woni doozata giyogeeti dumma dumma hanotan asaa maaddoosona giyogaa. Etikka ayfiya maanawu maaddoosona. La eti miyode mal"o mal"oosona ga! Xoossoo hagaa mala yondoddaappe ekka ekkada ma coo! Awa malaappe yaada xoossoo tawu saassoyi sa"an wodhdhanaanes ubbakka.

Laa issi issi xoossaa oosoy tana malaaliyagee, asay doozata biittan tokkin he doozati gakkidi ayfana gakkanaashin he doozata iitabaappe naagees. Laa xoossaabay tana malaalees.

la woni kawo keettan oottiya saatussi aybba lo''o, eti oottiya wodiyan eta darin daafurissiya wolqqaa wurssiyaabi ba. eti ootiyoode eta asay bonchchees. eti ootiyo heeray lo''essi gooppa pa! lo'essi.

Meedoossata giyoogeeti darotoo asassi go''a immiya shemppoora de'iyaabata. Hegetikka so medoosatanne kare medoosata. So medoosatu giddon issi keehi wayssiyaa issi deeshsha giyooge de'ees. Taani deeshsha qoppiyoode darotoo taw aybi siyyetti gikiko, makkalabay siyyeettees.

Wolayttan asay diccanaassi giidi dumma dumma daro zal'etta zal'ees. Hegeetuppekka asaassi keehin woriya immiya zal'ee aybee giikko asay ba kariya gorddiyogaa gidin qassi hara harabatakka biratappe oottiyogaa.

Issi biittan issi ooso keettay dooyetikko he dooyyetido biittaassi woykko heerassi daro go"aa immesitenne! Ha! He heeran de'iyaa asay he sohuwa geliddi ootti maadetana danddayees. Qassi he heerassikka qassi hayttatenne ubba Xoossi galattaa ekko!

Issi biittan de"iya asay darotoo ba taarikiya dogiichchiyo gishshawu giidi dogenna mala asaa eta biittaa taarikiya oyshaa shiishshiya asati de"oosona. Shin issi issi asati ba biittan de"iiddi bantta taarikiya erennan aggiyode ayba azzanttees gaadii.

Nu biittan gidin alamiyaan daro zannaqa sohoy asaa naati ufayttidi bantta saatiyan aattanaasi maaddiyaageti de"oosona. ha sohoti qaassi aybaa aybaa oyqqidoonaa giyaaba gidikko tukkiyaa uyyiidi qumaa miidi giidin ba laggiyaara issippe aattiyoo soho giyoogaa.

Xoosso ne ashsha! la hana aybba lo''iya keetti! la hani goday oone! la hano keexxida aawo niyo hashshu tumma! Xoosso! ta coo ga issi galla haga keexxida bitanee oonakko baada be'ana, I la wona aybba lo''i hagee!

Nu heeran daro lo"iya lo"iyabata kushe hiillanchchati loyttoogeeti de"oosona. Hegeetuppekka erettidaageeti soruwa, samppaanne zazzariya. Hageeti la ayba lo"iyonaa beni wode asayi kattaa kokkaa aybaa Hagan qolidi mesttennee.

Darotoo wode irxxaba be'iyo saatiyaan tayoo aybbi siyyeti giiko daro hidootay sinttappe tana naagidi de'iyoogadan taani hegaa malaa be'ada ufayttays.

Xoossoo tana waana gayi! Asayi la ayi keenee ikka la ayba lo"iyaba lo"iyaba maayidonaa. La eti olettiyobaa xeellikkii ane. Xoossoo ha cima aawaykka olettii hegaabiya giddon yelaga na"aykka de"es. La eti ayba mino asee woni

Laa woni issi biittaa giddon dumma dumma asay deesittenne, hiyyeesay, duree, kalliyagee, namisettiyagee deesittennee. Taani issito issito maayoy aybay metiyo asaa be'iyode maadda kantta kantta gees tana. Ta wozanay keehi azzanees.

Asay issi baggaara gidin harabankka ba biitta wogaa qoccissees. Ba biittaa wogaa qonccissanaassi koyyikko wottiyo caamman, maayiyo maayuwan, hegaanne hegaa malatiyaban qoccissees. Hagaa mala wogaa qonccissiya asaa be'iyode tana keehippe lo''ees.

Issi biittan dumma dummasappe shiiqida cimaa asati de'oosona. Woossa keettaa cimay heera cimay hegadankka qassi hara harassappe yiida cimati de'oosona. Cima oosoy sigeeritooga yelagaa zoriyooga, hega gidiyo gishshaw cima asa taan darotto keehippe ta wozanan galatays.

Issi zalla"nchchayi ba dichchaassi zall"iyo zall"e qommotuppe issooti woykko erettidaageeti hageeta. Hageetikka maaddiyo maadoyi aybissee giikkoo issi asayi keettaa keexxanaassi maaddoosona keexxi simmin keettaa puulayanaássikka maaddoosona.

Nu wolayitta boottaani issi moottan woyikko issi heeran de'iya dere asaassi malaalissiya wogay de'ees. Hegeekka issi asaassi gakkida lo'uwa gidin iitaa shiiqidi issippe shaakkiyogaa gidin oottiyogan asati a metuwa pagalanaassi shiiqidaageeta be'eettes giyogaa.

Nu biittan darotoo wode layttaa doomettan bonchchettiya erettida gifaataa baalay de'ees. Ha gifaataa baalaa bonchchiyode tana ayiba lo'ees giideti! he baalay bonchchettiyode ashoy shukettees, ufayissiyabay ufayissiyabay hanees. Ta hegaa qoppiyode I tana hachchi gakkiyakkokka sure ufayissees lo'ees.

Xaafettidabata darotoo nabbabiyogee naatussi/timirtte keettan diya luxanchchatussi eraa immees gooppa! Issi issi naati qassi hegaa nabbabenna. Issi issi qeera naati tullayidi nabbabiyode tana laa ayba lo'ii! Nabbaboosona. gooppa naati!

Aa"a! Laa hagee ayiba lo"i? Oorattaba laa hagaa tankka shamissada sikissada maayana. Ufayissawu, masqqalawu, bullachchawu mayada kiyikko tana aalleqisses ufayissees. Oonne maayibeenna ta hanno sikissada mayennan xayikko.

Luxettaa giyoogee issi asay issi luxetta keettaa biidi eraa immiya asatuppe eraa duuqqiyogaa giyogaa. Hegee qassi eraa duuqqiyogaa taani qoppiyo saatiyan tawu siyettiyabi ayibee giikko taanikka eraa daruwa demmanawu diyogaadan ufayissees.

Darotoo issiban erettida wogga asa giyogee bana asatuyyoo pootuwan erissses. Hagaa mala asata darotoo be'iyo saatiyan taayyoo qassi he asi bonchchettida asanne gita asa gidiyogee taayyoo siyettes.

Polotikaa giyoogee alame xekkan kawotettaa ayissiya asati oottiyo oosotuppe issuwa. Polotikan issoy issuwaara annaacettidi issi biittan issoy haraa xooniyaba gidikko he biittaassi sinttaara gididi kaalettana danddayees. Koshshiyabaa oottanaassi danddayees.

Goshshaa oosuwa giyooge dumma dumma goshshanchchay ba gaden goyidi toki tokkidi darobata dichxhiyooga goyooga. Goshshanchchay baynnakko woni nu biittan woykko Topphiyan diyaa asay ay maanee? La goshshanchchaa Xoossay anjjo awu saruwaa immo.

La nu biittan daro qommo baahilawe xaletti de'oosona. Hegeetlkka dumma dumma uuttappe beettiyaa hara harabatikka qassi meqidaaga kolliyooga, harggiidaaga xallees. Dumma dumma go"a immosona. Xoossay hageeta immido gishshaw galatetto!

Nu biittan darotoo kaalettiya asati hagaadan bonchchettida diriiphphaakko yiidi asaassi kiitaa aattoosona. He asatu malata taanikka qassi be'iyode tankka aattiyakko xoossoo nenkka tana gattiyakko gaada taani darotoo laamottays.

Issi keetta asati aayyeranne aawaara yelettida guutta yiirera issippe gididi ufayttidi woga maayuwaa maayidi pootuwaa denddidi de'iyaageeta be'oos. Ha asatussi qassi hagee gita upayssa gidiyooga nuukka be"oos.

issi shooro woykko issi keettaa asati hegeetikka guutta na'eeppe biidi woykko issi qeeri yiireeppe biidi gasta asaa gakkanawu hegeettikka hara qaalan qonccisiyode ayye ayyera gididdi harasaa baanawu kiyishin be'eetees.

Xoosso wolaytta biittay ayba lo"i! I woni hagaadan lo'iya biitteyee? Asay woni I lo'in hagaa keenaa asaa bonchchiya biittaa gidin lo'iya lo'iya doozati de'iyo biittaa gidin lo'iya wogay de'iyo biittaa gidin waanidi wolaytta dossenne ta wolaytta dossays gooppa!

Nu biittan darotoo asay ushshaa uyidi yiicotiiddinne issoy issuwa cayiiddi giyaappe yees. Ha ushshaa taani be'iyode he asati taayyoo qopettoosona. Hegaa gidiyo gishshawu taani hagaa mala ushshaa keehippe ixxayis. Uyiya asaakka dosikke.

Yettaa giyooge issi biittan de'iya yettanchchati he biittaa asaa woykko issi asaaba gidin sabbiidenne keehippe loyttidi naashshidi asassi lo"iya cenggurssan shiishshiyooga giyoogaa. Hagetuppe issoy qassi wolaytta giddon asati yeexxide de'ishin nuun be'ide de'iyooga mala.

Nu biittan daro erettida oosotuppe issoy goshshaa oosuwa. Goshshaa oosoy goshshanchchay ba gaden qumatettawu haniya dumma dumma kattaa tokkiyogan bananne ba soo asaa namisaappe ashshees. Hegaa xalla gidenna bayzzidikka miishshaa demmiyogan bana oyqqida metuwappe kiyanawu danddays.

Nu biittan gidin harasan asay dumma dumma manddarassi go''ettiyooba kaameta gettees. Kaameti qassi wogga kaametiine qeeri kaameti de'oosona. Hegetuppe matan manddaranaw maaddiya bajaaje de'ees. Taan bajaajiya be'iyo saate ubban wogga maakina matan matan all''iyoode yerettichanaba malatees.

Issi keettaani issi so asati issippe gididi eta issippetettan suure ufayittiidi lo''iya hanotan banttassi de'iya wodeta aattiidi de'ishin be'eettes. Hegeetikka aayyiyonne naata.

Goshaa giyooge ayba lo'iyaa oosoo, nu biittan dozzata tokkidi dichchissiya asati eti qassi dumma dumma go"aa asaassi immososna. qummatettawu maadoosona. bayzzin miishshaa ekkososna, goshaa oosoy i aybba lo"oo.

Xaaxi waaxin meedosati naa"aw shaakeroosona. Hegetikka so mwdoosatanne kare medoosata getetoosona. So medoosati kuttuwaa, vooraa, deeshshaa, miizzito heganne hegaa malatiyaageeta. Eti qassi asassi daro go"a immoosona. Bayzzin miishshaa kessoosona, ashshotettawukka qassi maaddoosoana.

baahilaaawe xaleta giyoogeeti darotoo nu heeran haahosaa beenan de'iidi mitaa bonccota woykko maatata woykko eta xaphota ekkidi caddidi hargida asaa ushikko patiigiyageeta. Hegeetikka leemmissuwawu wulwushiya xaliya

Darotoo biittay dichaassi dumma dummabata go'etees, qa issi biittay dicciyoogaa bessiya cora malaatati de'oosona. hegeetuppekka maata malattiya adil'e ciishsha malatiyabati qassi dichchay diyoogaa erissoosona.

Tukke keettattinne katta keettati daroto issippe de"anaassi danddoyoosona. Katta keettatinne tukke keettati asay shiiqidi kattaa miiddi he sohaani shempi ekkiyo sohuwa giyogaa. Kattaa miida asay qassi he sohuwaappe haakidi beennan diiddi tukkiyaakka uyyiiddi ufayittiiddi daro saatiya aattana danddayees.

Farnniichcheriya giyogee issi asi issi keettan dooyidi mittaappe dumma dummabata loyittidi asaassi kessidi bayizziyogaa giyogaa. Laatana hegan keehi lo'iyaagee farnniichchere keettan de'iya oyidee, zin"iyo alggay, dumma dummabaa be'iyode tana shamma shamma gees.

La asaassi de"iya eratettay issi Issibaa loyttiyo loytettayi hegeekka keettaa keexettayi Issoyi issuwagaara maaraa oyttidi Issoyi issuwa penggiya xeelissidi keexxoosona. Qa he keettayi lo'iyo lo'ettayi la asaa maaddiyo maadettayi.

Issittoo issitto daro kawo keettan bonchchetida asati gelidi oottidi de'iyo sohota taan be'iyo wode tana lo"ess, qa issi issi baggaara hegaa heeran darotto hega heera naagiya polosseti de'ito gishshatassi tan sho'irgganadan hanidi danggantti ekkees.

Issi issi heeran la aybba lo"iya lo"iya meretatti de'iyoona! Hegetikka eta meray xeelanassi saluwa malattida keehin lo"iyoogeeta qassi qanttanne addussati hageeti ubbati issi heeran woni waani de'anaw danddayyidona! Tana malaale goopa!

Issi heeran issi heera hara heeraappe dummayiya dumma dumma meretati de"anaassi dandayoosona. Hegeettikka ayibee giiko xoqqa sohota woyikko dereta, woraa woyikko buuraa, abbatanne haattata, hegeetanne hegaa malatiyaageeti issi heera hara heeraappe dummayiyaa meretata.